For dis pikcho wey I dey see, e clear sey na one special event dey happen, mey be party, wedin or church tanksgivin. You go notis sey pipu dey hold big tree wey full everi where with diferent-deferent naira note, IH, 2H, 5H and even fine bar dey inside. E mean sey pipu don contribute moni for dis tray and e dey very common for Nigeria weda if for celebrashon or offering time. For pati you fit see dis kind tin wey pipu dey spray celebrant or wen dem dey do contribushon for sopot. For church e fit be tanksgivin offering pipu dey sho appreciation to baba god, by dropin moni for tray, sometimes for wedin, or naming ceremony, frends and famili dey gada moni togeda to help di pesin wey dey celebrate. If you luk well for dis pikcho, you go see sey di tree dey rest on top one plastic chair and di pesin wey dey hold am dey arrange di moni mey e no fall. Dis kind arrangement dey sho sey nigeria sabi celebrate…………?wella especiali wen dem dey do beta tin. Moni for tray dey simbolise love, sopot, and unity among pipu ni wen pipu gada drop moni like dis, e dey sho sey den care about pesin event wey dey happen. Somtimes, pipu dey even compit to see who drop pas just to sho love or mey de dey recognize for di event. Anoda tin be sey dis kind tin dey always dey lively. Na so-so muzik, pipu go dey dance and as de dey spray moni pipu go dey hapi. Na part of kolcho to celebrate big and moni for tray big and moni for tray na big part of di enjoyment. For som places, afta dey gada di moni dem go announce how moch dem race and somtimes de go pay for di pipu wey contribute dia. E fit also be sey di moni go help di celebrant start new life, take build or sopot one project. If you dey luk dis pikcho just rememba sey for naija celebrashon no dey complete without moni for tray. E dey bring pipu togeda, e dey sho love and e dey make event sweet we-well, so, any time you see tray for moni like dis jost know sey happiness dey ground, e gboku, pipu dey sopot each oda and beta tin dey sob.

For dis picture um wey I dey see so, na serious traditional event dey happen for river side. You go notice sey plenty pipu gather some where white others dey inside colorful native attire, dey full every where for river bank. For Nigerian especially for places like Naija delta, Yoruba and Igbo land water dem be spiritual meaning, dem believe sey water dey bring purity e fit bring blessings and e dey connect pipu to spiritual world. Dis kind gathering um fit be festival like water spiritual festival or river goddess celebration. Some times dem dey do am to thank de spirit for blessing or to pray make rain fall fish plenty or make community get peace, you get. You see see elders for village dey lead de celebration sometimes dem dey pour liberations, dance or even enter water to do ritual. Dem fit carry sacrifice like kolanut, drinks or food come give de water spirit. Dem dey do am every year, pipu go travel from far just join. Everybody dey happy dey dance dey celebrate because dem believe sey after dis festival better thing go sup for their community. Water for our im just be drink and bathing Matthias, e mean plenty things e fit mean beginning, healing or even protection from bad luck. If you look you go see sey some pipu dey enter de water maybe to wash body dem believe sey if dem bath during de festival e dey commot sin and e dey bring blessing. You go wash body dis kind event dey bring pipu bring pipu together but old and young, men and women e dey show sey our tradition still strong and we dey respect de power of nature. Sometimes after de festival pipu go still dey dance, play drum and chop together, just dey celebrate life e dey remind us sey Nigeria culture and community dey go hand in hand. So if you ever get chance to witness dis kind river festival you go see sey e dey culturally lawful full of energy and e dey teach us sey, e dey important sometimes for dis kind river celebration you fit see masquerade for traditional dance, dancers dey perform. And add more event for de festival after de celebration pipu go dey share food and drinks, gist about old stories and use de time to bound with family and friends. You go see sey pipu dey peaceful and dem dey pray for better life.